Omukazi atyaime ku ntebe eya langi eya bululu, omukazi onho atyaime yatoola emikonho gye ya gita ku meeza. Meeza enho ya langi ndheru. Ku meeza kuliku ekyuma ki kabwidhibwidhi ki kalimagezi kyali kunhiga, omukazi onho ayambaile ebyambalo ebili mu langi endhilugavu.

Abantu bemeleira bali babiri bali ghaligho omukazi nho musaadha, ghebemeraire bemeraire nhandha kumbali w'enhandha amaato galigho mangi, eryato elindhi lili ku maadhi lili kutambula. Litailemu omuntu mulala, atyamire inhuma, omukazi agamye omwana mungala yesibye nhekitambala ku mutwe.

Ente nhingi. Ente dhino dhili mu ngira. Engira ya itaka. Ente dhino einhuma ghado eliyo omuntu. Emberi yedhili kugya eliyo amayumba. Kumbali kw'engira kuliku emiti, emiti gino egiluku amakoola gali mu langi ya kiragala. Ente eyindhi egire kumbali. Dhile edhindhi dhili mbeli enho yo eli nhuma.

Abantu batyaime, abandhi bemeleire. Abantu bano bakazi, bebwikilire ku mitwe gyaibwe. Abandhi balinze mule, onho oghundi atyaime kumbali enho yenka. Abandhi balinga eruyi ere.

edhuraamu bagirambaziza ku mabaale emberi ghe dhuraamu eriyo emiti ebiri, einhuma ghe dhulaamu eriyo amabaale agandhi eriyo nhekidhomolo. Ghansi, ku liyi eghali ekidhomola ghaligho enkata, ghaligho nh'oguti ogusale gwaku.

Omuntu ayemerere, ayemerere kumabale . Omuntu ono ayambere empale nimpi yakyikanga, omuntu ono mubigere ayambere esiripa omuntu ono yagema omwiigo mumikonhogye aye omuntu ono talikuboneka ekyitundu ekyaghangulu alibonekaku kyitundu ngaghansi kyonka

Ensolo eri kutambula mungila, mungila engila ya kolansi oluyi eriyo abantu abali kutambula nhe luyi eriyo abantu abali kutambula, ghaligho omukazi atyaime, ghatyaime ghaligho ebbokisi edhiligho ghaligho nhe kiddumiu ekiri mulangi eya bbululu.

Engoma dhili ghansi badhemeleiza, ghedili ghaligho nh'omugalabe, ghaligho nh'entebe. Ghazira bantu, ghaligho ngoma dhonka, nh'edili wano.

Omuntu ayambaire ebintu byeru ghali ghaligho ekyuma ataire ekyintu ekyindi akyitere ku munwa niku nindho. Ghaligho ekyuma ekyindi kyagemye aliku kiringamu

Dhino ndhoki, endhoki dhino nnhingi, endhoki dhino dhe ya ghuiremu edindhi dhiri kumbali nhe dindhi dhiri kumbali eibiri dhiri ghagati endhoki dhino dhona dhona dhi fanana.

Abantu batyaime, abantu bangi, abantu bano ghebatyaime ghaligho ebidandaali, ebidandaali bili mu biibo, era abantu bali kulongosa bidandaali. Ghaligho byebamaze okususa, ebindhi bakaali, bali kubisusa. Bonabona bali kususa bidandaali abantu bano.

Binho bukomo ebikomo binho bili ghalala bingi ebikomo binho bili mu langi eyendhaghulo, ebikmo binho biliku ebigambo era ebyendhaghulo ebikomo ebindhi bili mu langi eya bbululu, ebindhi bili mu langi eya kasayi, ebindhi bili mulangi eya kyenvu.

Embawo nnhambaaze ghansi ghangulu ku mbawo kuliku ekyuma kikabwidhi bwidhi. Eluyi eno eliyo eisimu ifundhike, kumpi n'eisimu ghaligho ebimuli bili mu langi eya kasaayi.

Olugudho luli kutambulamu abantu mwabamu nhi mmotoka. Kumbali kw'olugudho kuliku amayumba ghaligho nh'emiti. Ghansi ghaligho nh'eisubi kumbali kw'olugudho eisubi lino lili mu langi eya kilagala

Enho nhandha, enhandha enho, mulimu ekizimbe kya laundhi. Ghagati ghlighe ekizimbe ekighanvu. kukizimbe kunho kwemereireku omuntu. Kumbali kwenhandha mulimu ebinhonhi biri mwibanga.

Oluyumba lulimunsiko oluyumbaba lunho luliku emiryango mingi luliku elangi eyabululu nhelangi eyakyenvu ghaligho eisubi liri mulangi eyekyikusikusi kumbali kuliku emiti diriku amakoola agalangi eyakyenvu egyindhi

Emiti mingi gili ghalala, emiti ginho giliku amakoola agali mu langi eya kilagala. Emiti ginho emberi ghe miti ginho mulimu enhumba ndhala ndhala tidhili ghalala.

Enho nnhimilo, ennhimilo enho, ndhaghule yamu. Kumbali kuliku emiti, ghagati ghona ghaligho emiti, nhi kumbali kuliku emiti. Emiti ginho giliku amakoola agali mu langi eya kilagala. Enho ennhimilo elimu ghagati ndhaghule, elimu akagila kumbali nhi kumbali akaghula ennhimilo ele nh'ele.

Olugudho, olugudho luno lulimu aga mmotoka gali gabiri aga mmotoka ganho ogundhi guli kuyugha aitaka ogundhi guliku ekisenha aitaka kumbali kuliku emiti mingi, emiti ginho girimu nheisuubi, aisubi lyalangi yakilagala nhe miti giriku amakola galangi yakilagala

Kino kizimbe. Ekizimbe kino kiliku emilyango mingi. Ekizimbe kino kighanvu. Ghangulu ghe kizimbe kino bakizimbaku akasuwa, bataaku nh'akantu akasongovu. Emberi gh'ekizimbe kino, kumbali eriyo engira, nhi kumbali eriyo engira. Mungira muno kumbali, mulimu emiti. Emiti gino giliku amakoola, amakoola gali mu langi ya kiragala.

Ebisolo bili mu kibira. Ebisolo bino bili bibiri. Ebisolo bino bikotamilire. Ghebiri ghaligho eisubi ely'elangi ya kiragala. Ghaligho nh'emiti, emiti giliku amakoola mangi, gali mu langi eya kiragala.

Enho nnhimiro, enhimiro enho erimu ente dhili ibiri mwabamu nha basaadha bali babiri, munhimiro munho emberi eriyo emiti, emiti gyiinho dhiliku amakoola gali mulangi ya kilagala gonagona mu nnhimiro munho mulimu nho busubi buli mulangi eya kilagala.

Omwaana ali ku tambula, omwaana onho agemye ekiti mumukono ogundhi omukonho ogundhi gu gemye ekikutiya ekili kumutwe, ekikutiya kinho kilimu ebintu. Omwaana ayambaire ekipale kimpi kya kikanga ghangulu ayambaire omudhozi guli mu langi endhirugavu.

Obusolo buli munsiko obusolo bunho buli butaanhu, obusatu buli ghalala akalala kali inhuma akandhi kali mbeli. Obusolo bunho ghebuli ghaligho eisubi ikalu lili mu langi ey'ekikusikusi. Obusolo bunho obusatu obundhi obuli aghalala bulingiliile luyi lulala

Omuntu ali kutambula mu ngira. Omuntu ono byayambaile birugavu. Omuntu oyo yetwiise ekikutiya ku mutwe. Ku luuyi kuliku omuti ogukotamilire mu ngira ghali kubita.

Omuntu ayemerere ayembeire ghansi olugoye olulimulangyi edhilugavu ghangulu olugoye lulimulangyi ndheru ghali ghaligho ghaligho emeza mpavu kumeza kuliku ekyitabo kwabaku nhekyuma kyikalimagezi omukonho ogundhi agutere kumeza omukonho ogundhi agutere kulubagho aghandiseku ebigambo

Enho nsolo, ensolo enho eli mu nsiko. Ensolo enho ya langi ya kikuusikuusi. Ensolo enho eliku amayiga mafunhegaku ghangulu ghago. Ensolo enho mu mugongo gwayo ghaligho ekinhonhi ekigyemeleileku. Ensolo enho gheyemeleile ghaligho eisubi ghaligho nh'emiti. Eisubi lili mu langi eya kilagala, nh'emiti giliku amakoola agali mu langi eya kilagala

Eno nnhandha, enhandha eno ghaligho omuntu ayemeraire kumbali aye ayemeraire mumaadhi, omuntu ono agemye olugozi mumikonogye. Kumbali ogh'enhandha eriyo emiti, emiti gino giri mulangi eyakiragala einhuma gh'emiti eriyo n'olusozi.

Gunho muti, omuti gunho guliku amasaga, omuti gunho guliku amakoola, guliku amakoola agali mu langi eya kilagala nha makoola agali mu langi eya kyenvunvu. Omuti gunho guli kubonhekaku kitundhu ekitundhu ekya ghansi ttikili ku binheka ekiliku enkolo, kili kubonhekaku okutandhikilaku ghagati paka ghangulu.

Eno nnhandha ennhandha eno elimu elyato elyato lilimu abantu, abantu bano bemeleile mu lyato munho. Embeli ogh'elyato lino eliyo akantu kali mu langi eya kyenvu

Enho enhimiro, enhimiro erimu emiti, emiti ginho miti gya mikyungwa era kuliku emikyungwa, emikungwa ginho, myenvu kiriku nh'amakoola, amakoola gali mi langi yakiragala, emikyungwa giri mu langi eya kyenvu.

Lunho luguudho, oluguudho lunho nho luguudho olwa gaali eyo muuka, oluguudho luunho luzimbe nha byuma. Kumbali okwo luguudho egaali eyo muka eriku erikutambula. Egaali eyo muka enho eriku ebintu ebyendaghulo

Enho nhandha, enhandha enho elimu abantu. Einhuma gh'enhandha eliyo amayumba, mu mayumba mulimu emiti. Einhuma y'amayumba ganho eliyo olusozi olughanvu lulimu nh'amabaale

Ono muntu omuntu ono ayemereire, omuntu ono ayambeire ebyambalo ebya langi endhilugavu omuntu ono agemye ekidome mu mikonho gye ali kunhiga ekidhome kino ekidhome kino kya langi eya bululu.

Banho baana basomi, abaana banho batyaime era abaana banho bagemye ebintu ebyendhaghulo mu mi kinho dhaibwe abaana banho abandhi bambaire emisweta abandhi tibambaire.

Abantu bangi batyaime ekisaako, ghagati ghabantu bano ghaligho emeeza, abantu bano bonabona bafanana omuntu oghundhi omukono gwe guli ku meeza gugemye isimu.

Omuntu ayemeleire, omuntu ono musaadha, omuntu ono ayambaire esaati ey'amakono amaghanvu, omuntu ono agemye ekibala mu mikono gye, ekibala kino ipapaali isalelyaku emberi ku katwe, aye omuntu ono omutwe gwe tiguboneka bulungi.

Dhino nkofiira, nga enkofiira dhino dha baisilaamu, ghaligho enkofiira edh'elangi ey'endhaghulo, ghaliwo enkofiira edhili mu langi ey'olusayisayi, dhiliku n'obughuuzi obuli mu langi endhirugavu.

Abantu bangi bali ghalala bemereire abantu banho baghanike emikonho gyaibwe abantu banho bali kwemba, ababiri kumbali balikuba engoma, ababiri kumbali baghanike emikonho gyaibwe abali ghagati bakubire kungulu ebwambalo ebifanagana. Einhuma ghabwe eriyo emiti emiti ginho giliku amakoola amakoola ganho gali mua langi ya kilagala.

Abaana, bangi, abaana bano bemeraire, abaana bano basimbye eraini, obwana buno obuli ghalala buno obuno obuli einhuma obulenzi buno obubiri, bughanike emikono gyabwo, buleze obugalo bubiri, bubiri mu ibanga buli kumwena.

Abantu bano bali babiri, basaadha, nga era ghebali kifo kitundibwamu ebintu. Ghaligho obukutiya, obukutiya bulimu obutunda, ghabagho obulimu emiyembe, ghaligho nh'ebiibo. Emberi gh'omusaadha ono oghundhi waliwo ekiibo ekilimu obutungulu nh'omudaala oguliku enhanha. Nh'enhuma eliyo ekisero nh'akakutiya akandhi.

Ghano ghaligho oluyumba, oluyumba luno lukomerere lwaku lwa mbagho nkalu. Ghamberi gho oluyumba luno ghaligho olusubo, olusubo luliku engoye, engoye dhiri mulangi eye ndhaghulo. Einhuma eriyo emiti, emiti edho dhiriku amakoola gali mu langi eya kilagala

Gunho mwaala omwaala guno gulimu amaadhi agali kukulukuta omwaala ghuno mulimu abantu babiri, omuntu oghundhi akotamirire mu mwaala ogundhi yegemye kumbali aye ayemereire mu mwaala kumbali nhi kumbali kuliku eisubi eisubi linho lili mu langi eya kilagala emberi ere eriyo enhumba. Kumbali kwo mwaala kuno ghaligho olugudho, olugudho lunho einhuma erikuvayo emotoka enho muntu oghundhi ali ku tambula omuntu oghundhi atyaime ku motoka ghangulu eri emotoka yeri kwidha eriyo omuntu ayemereire omukono gwe ogundhi agutaire mu......

Elyaato lili mu maadhi, amaadhi ganho mangi nnhandha munhandha muno mulimu ebikondho, einhuma ghe lyaato eliyo ebikola ebikoola bino bili mulangi eya kilagala nhe ye kikusikusi.

Olugudho lughanvu lwaitaka, olugudho lunho kumbali nhi kumbali kuliku obusubi butono butono buli mulangi eya kilagala. Olugudho luno lwerere luzilamu muntu ali ku lutambulilamu.

Ekigogo tikili kubonheka ndhagala dha kyo, kuluyi lwakyo kuliku ebigogo ebindhi biliku endhagala, endhagala dhili mu langi eya kilagala kyo kili ku bonheka ku ghagati ghhonka tikili kubonheka kyona kyona.